Abantwana abanengi bakhululeka uma besesikolweni. Yikho lapho abafaka khona imibono yabo eminengi nengi etshiyeneyo kulababalisi abayibo abakwanisa ukubafundisa bananzelele njalo ukuthi abantwana laba bengabe besehluleka ngaphi besebebasiza

Akulanto enhle njengokuhlangana njengomdeni lihlaziye izindaba ezingabe ziphathelane lomdeni, ezinye njalo kuzindaba zendulo eliyabe lizikhuluma ezazezanzakala lisazikhumbula. Kuyinto enhle kakhulu leyo ukuthi kuhlanganwe ngesikhathi lapho okuhlanganwa khona. Kwesinye isikhathi ngezikhathi zamakhefu abantu abanengi bayahlangana.

Imota ethwala izigulane esikhathini esinengi ayivunywela ukuthi ihambe ithwala abantu abangabe benelisa ukuthi bemise ngokuba iyabe iphuthumisa lowo ongaphathekanga kahle esibhedlela. Kwesinye isikhathi ingahamba ikhala ,ikhalela ukuthi ezinye imota zivule indlela ukuze igijimise lowo ongaphilanga kahle.

Ezibhendlela minengi imikhuhlane ehlolwayo njalo futhi kulemitshina etshiyeneyo eminengi ehlola imikhuhlane etshiyetshineyo kulemikhuhlane efana labo ngculazi iyahlolwa layo ilezindlela zokuthi bahlola ngayo bayakwanisa ukuthatha igazi bekuhlole bekukhangeli ukuthi ngabe ulayo yini ingculazi besebekutshela khonapho

Isibhedlela yindawo okumele ihlale ihlanzekile ithanyeliwe kungabi lengcekeza ngokuba kulabantu abagulayo nxa okulabantu abagulayo bafuna ukuba bakhwehlele endaweni ehlanzekileyo bathole umoya lowana ohlanzekileyo yikho beqhatsha abantu ukuthi benelise ukuthi basebenze bathanyele indawo yonke ihlale ihlanzekile.

Indawo ezisiza abantu zinengi kwelethu ilizwe. Abanye ngabantu abayabe bengaphathekanga kahle empilweni badinga usizo labobantu ukuthi bancediswe kakhulu ngokubanbayabe befuna ukuthi basondezwe phakathi komphakathi. Abanye yilabana abayabe sebezinina abanye sekuyilabana abafuna ukuzibulala labobantu balabantu ababasizayo kakhulu.

Imizimba yethu iyakudinga ukudla okutshiyeneyo okunye ngokuqinisa amathambo okunye ngokwenza amazinyo ethu ahlale eqinile okunye njalo ngokwenza amehlo sikwanise ukwenelisa ukubona kahle ngamehlo imizimba yethu iyakudinga lokhu kudla okwemihla lemihla ukuthi sikuthole ukuze siqine.